Mukibuga c'umupira w'amaboko ukoresha agaseke hahagazemo umugwi w'abakinyi bambaye umwambaro wera mu ntoke bafise umupira w'amaboko ukoresha agaseke.

Ubwiherero bwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, busakaje amabati, bufise umuryango w'icuma uriko ibiyo, ibiyo vyo kuri uwo muryango vyose vyaramenaguritse.

Mu mbuga iteye ubwatsi hariyo urwaruka rw'abigeme mu mwambaro w'ikarashishi barakora imyimenyerezo ncusha umubiri bambaye imyambaro itandukanye bamwiyitukra abandi hera abandi bisa n'ibubaa andi irabura.

Mu kibuga gishanjemwo umusenyi hari urukino rwahuje imirwi ibiri umurwi umwe wambaye umwambaro usa n'umuhondo, uwundi murwi wambaye umwambaro usa n'ubururu. Uwuhagarikiye urukino yambaye umwambaro wera kw' ipataro y'irabura

Ishure ryisumbe ryiza cane yubakije amatafari aturiye isakaje amabati meza cane maremare inkomi zaro isize amarangi y'umuhondo imbere habo ikibaho cirabura canditse ko amajambo y'indome.

Ubwiherero bwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati hejuru kurubaho hari ivyandiko biyobora ubwiherero bw'abakenyezi n'ubwiherero bw'abagabo.

Mu mbuga iri mu rugo rwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hari abana bari mu mwambaro w'ikarashishi ufise irangi risa n'icungwe. Iruhande yabo hari uwuriko abasigurira urukino bagiye gukina.

Inzu y'ubwiherero, yubakeshije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati, k'uruhome inyuma haranditseko ivyandiko biyobora abakoresha ubwiherero.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko bakoresha agaseke hahuriye imigwi ibiri iriko ikina uwo mukino umugwi umwe wambaye umwambaro w'ikarashishi w'irangi ryera uwundi wambaye inyambaro y'ikarashishi isa ni catsi kibisi.

Inzu y'ubwiherero imanikishije ivyuma isakaje amabati iteye igipande c'isima n'umusenyi size irangi ryera imiryango ikoze mu mbaho isize irangi risa n'ivu.

Mucumba c'ubwihe rero harimwo umusarani w'ikizungu inkono y'amazi y'uwu musarani umufuniko wayo waravuye ko ku mpome hateye udutafari tw'isima hejuru hasize irangi bisa n'umuhondo nidirisha riko ivyuma n'ibiyo.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko bakoresha gaseke gisize irangi ry'icatsi kibisi hasi, harimwo urwaruka rwambaye umwambaro w'ikarashishi ruriko runiganira umupira.

Akazu ka surwumwe k'abigeme, kubakishije amatafari aturiye, akatije n'isima n'umusenyi, gafise umuryango w'icuma usize irangi ryera uriko ibiyo, ufise n'akadirisha gatoya kariko ibiyo.

Mu cumba c'ubwiherero kiri ko udutafari twisima hasi no ku mpomi harimwo umusalani w'ikizungu inkono y'amazi y'uwu musalani ntigira umufuniko hasi haraboneka ko isuku ari rikecae ane harirabura.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hari urukino ruhuza imigwi ibiri batangiye gukina hari urundi rwaruka rukikuje rurorera rushikira abo bapfa mu mugwi umwe.

Icumba c'ubwiherero bw'abagabo cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo agatiyo kazana amazi ariko isuku nirike ahaciye imyanda n'amazi hasigaye hirabura.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Hepfo yayo, har'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ubwiherero bw'abigeme bwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, hariko urugi rw'icuma rusize irangi ryera, ahaja hejuru hariko ibiyo ariko vyaramenetse.

Mu kibuga cokwimenyerereza ko umukino w'umupira w'amaboko hagazemwo abana bambaye imyambaro y'ikarashishi y'amabara atandukanye ikibuga nticubakiye hirya hari ishamba ry'ibiti.

Ku nyubako yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati y'ibumba inyuma hariko ubwato bw'ugukarabiramwo uri ko amabombo menshi.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko gisize isima isa n'icasi hasi, rukikujwe n'urusenga rw'ivyuma rusize irangi risa nucatsi kibisi . Hariko haberamwo urukino ruhuza abana b'abigeme.

Mpa c'ubwogero cubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi hari amabombo menshi arafunguye amazi yamenetse hari n'imikubuzo y'ugukoropa ico cumba.

Ku kibuga c'umupira w'amaboko, mu bwugamo bwubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi, harimwo abantu baje kurorera umukino uhuza imigwi ibiri, umugwi umwe wambaye imyambaro isa n'icatsi n'uwundi wambaye imyambaro itukura.

Ku bwiherero bw'abigeme bwubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi afise umuryanko w'icuma uri ko ni biyo usize irangi ryera.

Inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi ifise imiryango y'ivyuma n'amadirisha agizwe n'ivyuma, ariko n'ibirahure isakaye n'amabati imbere yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hari urukino ruhuza abakinyi bambaye amakabutura n'imipira isa n'icatsi kibisi, n'abandi bambaye imipira yera n'amakabutura yirabura. Hari abarorerezi bambaye impuzu z'ikarashishi zisa n'ubururu n'izera.

Kw'ishure ry'inyubako igeretse rimwe, ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, haruguru yayo hari ikibuga c'umupira w'amaboko, iruhande y'ico kibuga hahagaze imodokari nyinshi.

Kwishure hari inyubako zibiri zubatse n'amatafari aturiye katiye n'isima, hagati y'izo nyubako hari ikibuga c'umupira w'amaboko gishashe isima hasi.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko, hatonzemwo abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko. Ku ruhande hagaze umwigisha w'ikarashishi, ariko arakurikirana uko bakina.

Mu kibuga c'umupira w'amaboko hahagaze abanyeshure benshi abazungu n'abirabura imbere yabo hahagaze umwigisha wabo ari mu mwambaro w'ikarashishi utukura.

Turi munzu y'ubwiherero, harimwo utwumba twinshi tw'ubwiherero, yibatse n'amatafari aturiye, ariko birabonekako isuku ari rikeya cane n'amarangi yarasize kunzugi nokurutwotwumba tw'ubwiherero yashaje.

Hano mukibuga c' imikino gikikujwe n' ibiti harimwo abana b' abakobwa bari mu myambaro y' ikarashishi biboneka ko bari mumyimenyerezo yo kwishusha.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, kirimwo imeza z'ubushakashatsi harimwo n'udutebe abafundi bicarako, hari umufundi ahagaze mu muryango, ifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo.

Inzu y'ubushakashatsi yubakishije amatafari aturiye akatiye n'umusenyi n'isima. Imbere y'iyi nzu hahagaze umukozi wo muri iyo nzu n'abandi bagabo babiri baje gusaba inyishu z'ibipimo bakoresheje.

Mu cumba c'ubushakashatsi, gisize irangi ryera ku mpome, mwigisha mu mwambaro w'akazi wera, yambaye agafukamunwa co kimwe n'abanyeshure biwe. Ariko akurikirana ibikorwa vy'ubushakashatsi abanyeshure bariko barakora.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari ahiye, akatiye nisima n'umusenyi, gifise idirisha ry'ivyuma ririko ibiyo, harimwo imeza y'ubushakashatsi hirya no hino yayo hari ububati busize irangi ryera.

Mu cumba c'ubushakashatsi bw'ishure. Harimwo abanyeshure babiri bambaye amataburiya n'ibirato vy'intoke. Ku mameza y'ubushakashatsi hari amacupa arimwo imiti.

Inyubako igeretse yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi mukwumba gacamwo imiringoti y'amazi meza n'amazi y'imyanda n'insinga.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi. Hari umuryango w'icuma uriko ibiyo. Hari idirisha rinini rigizwe n'ivyuma n'ibiyo. Harimwo amameza yo gukorerako ubushakashatsi meza asukuye.

Mu cumba c'ubushakashatsi bw'ishuri. Ku meza ikikujwe n'abanyeshure, imbere yayo hari mwigisha ariko asigurira aba banyeshuri ibijanye n'umuyagankuba.

Icumba c'ubushakashatsi cubakishije amatafari aturiye ,akatiye n'isima n'umusenyi har'ameza akoregwa ko ubushakashatsi n'uducupa n'amacupa akoregwamwo ubushakashatsi.

Icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, kiragutse neza, harimwo amameza yo gukoreraho ubushakashatsi meza cane, hari n'udutebe abakoreramwo bicaraho.

Mu cumba c'ubuhinga cubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, gifise idirisha ry'ibiyo, hari amameza y'ubushakashatsi hakaba n'umuntu ariko akoreramwo.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi afise umukanda wirabura uca hasi n'umukanda usa n'icatsi kibisi uca hejuru y'amadirisha, amadirisha akozwe n'ivyuma ariko n'ibiyo imiryango niyivyuma.

Kwa muganga mu cumba c'ubushakashatsi hicayemwo abapfundi bane bari mu mwambaro w'akazi n'ibirato vy'intoke imbere yabo hari impapuro bariko bandika ko inyishu z'ibipimo bafashe.

Icumba cubushiguro cubakishijwe amatafari ahiye akasiye n'isima numusenyi, harimwo ububati butatu bumbazemwo ubutabo bwinshi bitadukanye, hejuru yubwo bubati hariyo ibikarito, hariyo n'imatera, iruhande yaho hari indobo zibiri, akabindo n'ikaziye.

Icumba c'isomero ry'ibitabo cubakishije amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi idirisha ry'ivyuma risize irangi risa n'ivu ririko n'ibiyo, hirya hariyo ububati bupanzemwo ibitabo.

Mucumba c'ububiko bw'ibitabo cubakishije amatafari aturiye katiye n'isima n'umusenye harimwo akabati ko twumba twinshi dupanze mwo ibitabo vyinshi vy'ubwoko butandukanye.

Isomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome rw'imbere hari kibaho cirabura i ruhande yaco hamanitse amakarita ndondabihugu ya afrika n'iya amerika.

Mu comba c'ububiko bw'ibitabo vya radiyo mariya burundi cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima harimwo akabati kubakishije imbaho kapazemwo ibitabo i vyinshi bitandukane.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye, n'isima n'umusenyi, ku ruhome hamanitse ivyapa mfashanyigisho, harimwo icapa cerekana amaraso uko atembera mu mubiri w'umuntu.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo, cubatse n'amatafari aturiye, akatije isima n'umusenyi harimwo ibitabo vyinshi cane bipanze mu butaramuro, harih' intebe iteretse ko icuma gitang'akayaga, hakabamwo n'intebe y'umusego.

Ubucumba c'ububiko bw'ibitabo bwa radio mariya burundi bwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo ibitabo vyinshi bipanze mu butaramuro bw'imbaho.

Mu cumba gikoreramwo abigisha hakikujemwo imeza zikoze mu mbaho zipanze ko ibitabo amakaye n'impapuro vy'abanyeshure abigisha baje gukosora hariyo n'akabati gapanzemwo ibitabo.

Isomero ryubatse n'amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi harimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho ku ruhome rw'inyuma hariko ikibaho gisize irangi risa n'icatsi kibisi.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ku kibaho kir'imbere, handitseko urukurikirane rw'indome, kuva kuri a kugera kuri z. Hariho n'itangazo rimenyesha ivyahindutse m'umwanya wo kwiga.

Ishure rifise urugo rwubakishije ibiti n'inyubako z'amasomero zubakishije amatafari ahiye, akavye n'isima n'umusenyi. Imiryango n'amadirisha y'ivyuma asize irangi ryera bisakaje amabati.

Isomero ryubakishije amatafari riteye igipande c'isima n'umusenyi mu ishure hari abanyeshuri batatu bicaye ku ntebe imwe baraba ibyo bize kuri mudasobwa hijya yabo hari intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho ati abanyeshure bazicayeho.

Isomero ryubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, hasi risize isima risakaje amabati, ku ruhome rw'imbere hari kibaho cirabura canditse ko imyimenyerezo y'igifaransa.

Kwishure ry'inyubako zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Isakaje amabati y'ibumba yirabura . Imbere y'ayo mashure, hahagaze imodokari ziri munsi y'ibiti biteye imbere y'izi nyubako. Hino yaho hashinze igiti kiriko ibendera y'Uburundi.

Ishure rifise inyubako zitonze ku murongo umwe, zubakishije amatafari aturiye, akatiye nisima, n'umusenyi, zisakaje amabati asa n'icatsi kibisi, imwe iri hagati isakaje amabati atukura, haruguru yayo hari abanyeshure bari mu kibuga kihari.

inyubako z'ishure zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi zimwe zisakaje amabati asanzwe iyindi isakaje amabati y'ibumba yirabura, kw'irembo hahagaze imodokari yera.

inyubako z'ishure inyubako imwe uri kuruhande rwo hepfu yubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati y'ibumba yirabura ha ruguru yayo hari inyubako y'ubuyobozi yubakishije amatafari aturiye isakaje amabati asanzwe

Inyubako y'ishure nshasha yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati. Imbere y'ishure hari ubwugamo, hepfo yaho hari ikinogo gicamwo amazi y'imyanda.

Kw'ishure rifise inyubako zishoreranye zubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi, zitatu zo hepfo, zisakaje amabati y'ibumba yirabura, imwe yo haruguru isakaje amabati asanzwe asize irangi ritukura.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafar'ahiye, ikatije isima n'umusenyi, isakaje amabati imbere ifise ubwugamo ushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu

Inyubako y'ishure igeretse rimwe isakaje amabati yubakishije amatafari aturiye akati ya n'isima n'umusenyi. Imbere y'amashure hari inkingi zishigikiye ubwugamo zikubakishije isima.

Inyubako z'amashure zitonze ku murongo hatangura inyubako yubakishije amatafari ahiye ateye igipande asize irangi ryera gakurikira iyubakishe amatafari ahiye ikatiye misima n'umusenye zose sakaje amabati.

ubwiherero bw'abanyeshuri bwubakishije amatafari aturiye ateye igipande cisima numusenyi busakaje amabati ku vyuma bitukura u miryango y'ububwiherero isa n'ubururu

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari aturiye ikatiye n'isima n'umusenyi hejuru hateye igipante c'isima n'umusenyi hasize irangi ryera mfise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zibumvye mw'isima hasi hasize irangi risa n'ivu hejuru gasiga irangi risa n'umuhondo.

kw'ishure ryubakishije amatafari ahiye akatiye isima n'umusenyi ifise amadirisha y'iyuma hasize irangi risa n'icatsi ariko n'ibiyo ku mpume hasize irangi ritukura mw' ibarabara hari abanyeshure bariko baja kw' ishure bari mu mwambaro w'ishuri

kw'ishuri rifise inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akati n'isima n'umusenyi ku gihome c'inyuma hamanitseho urupapuro gwanditseko indome zose kuva kuri a kugera kuri z n'ibimenyetso vy'izo ndome kubagendana ubumuga bwo kutavuga

Ishure rifite inyubako nshasha zisakaje amabati asize irangi ritukura, zubakishije amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi. Hino yayo hari amazi abana baratonze bamwe kw'ibombo ry'amazi abandi imbere y'amashure.

mw' isomero ryubakishije amatafari aturiye ateye igipande c'isima gisize irangi ryera ku ruhome gw'imbere hari ikibaho cirabura canditseko impekane mwigisha yandikiye abanyeshuri buzurishe amajambo yanditse agiye aracagagura

Inyubako y'ubwiherero bubiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati ifise imiryango y'imbaho isize irangi ,hasi hasize isima.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo bisize irangi ryera ku mpome imanikishije ivyuma bisize irangi ritukura isakaje amabati. Harimwo ububati buri pansemwo ibitabo y'imeza n'intebe. Hari imitaka y'abaje gusoma ibitabo bishinzemwo.

Ishure rifise inyubako nshasha. Imwe igeretse rimwe iyindi isanzwe. Zose z'ubakishije amatafari aturiye akaziye n'isima numusenyi. Zisakaje amabati.

Ishure ririko ibisata bibiri. Ic'amashure y'intango n'ic'amashure y'isumbuye, bifise inyubako zitonze ku murongo umwe zubakishije amatavari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Zisakaje amabati, hariho ibendera y' Uburundi.

Ishure rifise inyubako zigeretse rimwe zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati kw'irembo hari umunyeshure yicayeho yegamiye urugo rwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Inyubako yubakesheje amatafara aturiye akatiye n'isima n'umusenyi bifise ubwugamo imbere bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu risakaje amabati.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye, iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera kwidirisha ry'ivyuma isize irangi risa n'urwatsi rubisi ririko ibiyo hamanitse ko igipapuro gisa n'umuhondo canditse ko ikirangamwanya c'ibyigwa bitangirwa mu y'isomero.

Ibiro vy'umuyobozi w'ishure birafunguye vyubakishije amatafare aturie akatiye n'isima n'umusenyi, umuryanko ukozwe mu cuma kiriko ibiyo.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura, iruhande ya co hari agapapuro kamanitseho k'imfashanyigisho.

Mwiisomero y'umwaka wa kane kumeza ya mwigisha hari umunyeshure yibagiriyeho igitabo, hariho n'inkoni mwigisha yasizeho ni mwijoro bose batashe.

Inyubako zibiri z'ishure ritoya zubakishije amatafari aturiye akaziye n'isima zisakaje amabati, hirya hari ikigega c'amazi, imbere y'izi nyubako hari abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure.

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari ahiye akatiya n'isima n'umusenyi asakaje amabati amanikiye ku mbaho. Hasi hasize isima. Isomero y'umwaka wa mbere ifise umuryango w'icuma uriko ibiyo n'idirisha ry'ivyuma ririko ibiyo bisize irangi ryera.

Inyubako nshasha isize irangi ryera ku mpome, ifise amadirisha y'ivyuma bisize irangi risa n' icatsi kibisi ariko ibiyo. Ifise ubwugamo bushigikije inkingi zibumvye mw' isima zisize irangi ry'umuhondo.

Ishure gifise inyubako zubakeshije amatafari ahiye akatiye n'isima numusenyi zisakaje amabati harakabarabara kava yo kamanukira kurindi bariko bubaka umufurege.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, gisize irangi ryera ku mpome, imbere hari imeza iriko ibitabo bitatu vy'ubuhinga.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturi akaziye n'isima n'umusenyi hasi hasize isima ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura canditse ko imyimenyerezo y'igifaransa mwigisha yasigiye abanyeshuri bakora.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, gisize isima kuibarabara rica iruhande y'urugo rw'ishure rwubakishije amatafare ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi iri shure rifise inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye isakaje amabati.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi zisakaje amabati y'ibumba yirabura miryanko ikozwe mu vyuma isize irangi sa n'ubururu.

Inyubako igeretse kabiri, yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere yayo hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu; risakaje amabati.

Inyubako y'ishure yubakishije amabuye hasi hasize irangi ritukura hejuru hasize irangi ryera isakaye ibanda isakaje amabati hino yayo hahagaze imodokari.

Inyubako z'ishuri zubakishije amatafari aturiye ziteye ikarabasasi itukura zisakaje amabati, zifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Zifise imiryango y'ivyuma isize irangi risa n' icatsi kibisi.

Mw'isomero ryubakishije amatafaraturiye rikatiye n'isima n'umusenyi hasi risize isima risakaje amabati ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura kiyanditse ko amatariki bazotangirako amanota.

Inyubako y'ishure yubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi yasakaje amabati imbere y'ishure hari urugo wubakiye ibikinisho vy'abanyeshure bisize amabara menshi atandukanye

mw' isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo bisize irangi risa n'umuhondo harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho hasi hahomye isima inyuma hari akabati k'icuma gapfunza n'igufuri

Ubwiherero bw'abanyeshure bwubakishije amatafari buteye igipande busize irangi risa n'umushonge isakaye ibanda n'amabati hirya no hino yaho hari inyubako z'amashure isize irangi risa n'umushonge isakaje amabati.

Mucumba gikoreramwo umuyobozi harimwo imeza ishashe ko igitambara gisa nubururu ateretse ko uduseke tubiri turimwo amakaramu y'amabara atandukanye hijya hari intebe y'umuyobozi ikoze mu byuma y'inyegamo.

Ishure rifise inyubako risakaye mugongo tembo ubakirishije amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi fise imiryago n'amadirisha y'ivyuma imadirisha asize irangi risa n'umuhondo imiryango isize irangi ngi risa ni catsi.

Inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ry'umuhondo hejuru n'irangi ryera igice co hasi, hasi ihomye isima, imbere y'inyubako hari ubwugamo bushigikije inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, isakaje amabati y'irangi ritukura.

ibikinisho vy'abana. K'uruhande rw'iburyo, hari'ngazi z'ivyuma zifise ivyuma bikingira isanganya. Uduze hejuru bashikiira mu kazu gasakaye n'amabati. Barenganye akazu, hari ikindi cuma bagenda binyongamwo bagashkira kw'ipine riryamise hasi. Ibi vyuma bisize irangi risa n'icatsi kibisi.

Ibiro vy'umuyobozi bisize irangi ryera. Imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu. Hari agataramuro karimwo ibitabo. Ku meza hateretse uduseke tubiri turimo amakaramu y'amarangi atandukanye. Hirya har'intebe y'umuyobozi isa n'ubururu, ikoze mu vyuma n'imisego.

Kw'ishure rifise inyubako zibiri imwe isakaye n'amabati asa n'icatsi kibisi, iyindi isakaye n'amabati asanzwe. Zose ziteye igipande c'isima n'umusenyi. Imwe irasize irangi risa n'umuhondo. Haruguru yazo, har'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Kw'isengero ryubakishije amatafari aturiye risakaye n'amabati atukura hino yayo hari umunara imbere yayo hari ikigega c'amazi hirya yayo hari ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi.

kw'ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi hasakaje amabati amadirisha y'ivyuma asize irangi risa n'icatsi kibisi nimiryango isa n'icatsi kibisi hatonze abanyeshure bakeya imbere y'amashure bamaze

Kw'ishure ry'abanyeshure bimenyereza, n'abiga mu mashure y'intango, kw'irembo harafunguye ,hari abanyeshure bahagaze mw'ibarabara rica imbere y'iryoshure ,hari n'imodokari y'irangi risa n'umunyota ,ihagaze mu rugo rw'iryoshure.

Mu cumba c'isomero ry'ibitabo harimwo intebe n'ameza harimwo ububati bwinshi bupanzemwo ibitabo harimwo n'imashini z'ugufotora inzandiko.

Ubwiherero bwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, inyuma hari utudirisha duto duto hejuru turimwo udutafari tw'isima, ifise urugi rusa n'icatsi kibisi rurakinguye harimwo umusarani utagira isuku rihagije.

Icumba c'isomero gisize isima hasi, ku mpome hateye igipando c'isima n'umusenyi, hasize ko irangi ryera. Harimwo intebe zikoze mu mbaho, z'abanyeshure.

Mw'isomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Mw'ishure hapanzemwo intebe z'abanyeshure ku muzingi, zikoze mu mbaho. Ku ruhome imbere, hari ikibaho cirabura.

Inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari aturiye. Akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati. Iruhande hari isengero, isize irangi ryirabura iriko umunara uriko umusaraba.

Inyubako z'amashure zisize irangi ryera ku mpome zisakaje amabati imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma asize irangi ryubururu, amadirisha ariko ibiyo hino yayo mashure hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

Icumba c'ubwiherero cubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi size irangi ryera imiryango y'ivyuma isize irangi ry'ubururu tumanikishije ivyuma bisize irangi irwa tukura bisakariyeko amabati.

Ku kivuko co mu Rumonge cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere mu rugo, har'idarapo ry'igihugu c'Uburundi. Ku ma rembo, har'inzugi z'ivyuma zisize irangi risa n'umunyota. Ku marembo hatonze abantu benshi.

Haruguru y'ibarabara bariko bubakira umufurege. Hari ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati y'ibumba.

Kw'ishure ry'amasomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Asakaje amabati asanzwe. Hepfo yayo hari ibarabara bariko barubakira imifurege.

Mwisomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere nkarikibaho cirabura canditseho imyimenyerezo y'abanyeshuri y'uguharura no kwandika mu congereza kuva kuri rimwe kugera ku gihundu.

Haruguru y'ikibuga c'umupira w'amaboko, gishasheho isima hasi, hari amashure yubatse n'amatafari akatiye n'isima n'umusenyi. Asakaje n'amabati asanzwe. Imbere ya yo hari ubwugamo bufise inkingi z'ivyuma.

Amashure menshi yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati, imbere yayo hari imbuga nini irimwo abanyeshure benshi bari mu mwambaro w'ishure bariko bayikiniraho.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Hasi hasize isima, harimwo intebe zikoze mu mbaho.

Mu isomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere ku ntebe hicaye umunyeshure ariko akurikirana ivyirwa afise ikaye n'igitabo n'ikaramu.

Imbere y'amashure hari kibaho c'ibimenyeshejwe munsi yaco hari imirima y'ishure irimwo ibigazi n'imyembe, muri iyo murima hariyo umuntu ahagazeyo araba ikigazi ko kirama.

Mw'isomero umwigisha yashushanije umuntu ku kibaho agiye kwigisha abanyeshure biwe ibihimba bigize umubiri w'umuntu kuva ku mutwe kugera ku birenge ashirako amazina yavyo mu congereza.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi, hasi hasize isima. Ku ruhome rw'imbere hari ikibaho cirabura canditseko indome kuva kuri a kugera kuri k.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi, ku kibaho cegetse ku ruhome handitseko ibiharuro mu ndome kuva kuri mirongo ibiri gushika ku mirongo itatu, vyanditse mu gifaransa.

Imbere y'isomero ry'abana bimenyereza ryubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati, hari urugi rusize irangi ryera ruriko n'ibiyo.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, hejuru y'amadirisha hasize isima iriko irangi ryera. Amadirisha akoze n'ivyuma akagira ibiyo, imbere y'amashure hari ubwugamo bufise inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, risakaye n'amabati.

Kw' ishure ry'inyubako yubakishije amatafari aturiye, isakaye n'amabati asanzwe. Amadirisha n'imiryango akoze mu vyuma. Amadirisha ariko ibiyo, imiryango isize irangi risa n'icatsi kibisi. Hari abanyeshure bahagaze mu mbuga n'imbere y'amasomero.

Mu cumba c'ubushinguro bw'ibikoresho mfashanyigisho, hariyo uduseke dutandukanye dushinguye ibikoresho vya mwigisha n'abanyeshuri. Harimwo ifirimbi iri iruhande. Hari uduseke tubiri turimwo amakaramu y'amarangi atandukanye.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Asakaje amabati asanzwe n'iyindi nyubako yo hirya isakaje amabati y'ibumba yirabura.

Ubwiherero n'urugo rwabwo vyubakishije amatafari aturiye akati ya nisima n'umusenyi imiryanko ikoze mu vyuma isize irangi risa n'ubururu rusakaje amabati hirya hari amashure asakaje amabai ati achisane catsi kibia.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatije n'isima n'umusenyi ifise idirisha rinini ry'ivyuma ririko ibiyo hicayemwo abanyeshure bari mu ntebe zikozwe mu mbaho.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi rasakaje amabati y'ibumba hino imbere yayo hari ubwugamo bw'imodokari harimwo imodokari y'umuyobozi si yaje kugendera abigisha, ariko bararamukanya hano.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati atukura hari ubwiherero bwiza cane busakaje amabati atukura bwubatse umatafari aturiye. Hari abanyeshure bagereranye.

Mw'ishure ryubakishije amatafari ahiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, hasi hasize isima, ku mpome hasize irangi ryera, hasi hakenyeje umukanda usa nivu, harimwo intebe zikozwe mu vyuma n'imbaho.

Ishure ryinyubako z'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, afise utuyira duhuza amashure dusakaye n'amabati, hirya yutuyira hari ikigega c'amazi y'imvura.

inyubako z'ishure ziteye igipande shisima n'umusenyi zisize irangi ryera ku mpome zifise ubwugamwo bushigikiwe n'inkingi zisima zisize irangi ryera hasi hasize irangi ry'umuhondo zifise ingazi nyinshi ziduga imbere y'inyubako zose zarasivye irangi ntiriboneka

Ishure ryubatse n'ibitafari vy'isima bikatiye :n'isima, n'umusenyi, zisakaje amabati asa n'icatsi kibisi, imbere y'amasomero ,hari ubwugamo bufise inkingi z'ivyuma ,bisize irangi ry'ubururu ,imbere yayo masomero hari imbuga irimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, usa n'ubururu.

Mw' ishure ryubakishije amatafari aturiye riteye igipande c'isima n'umusenyi rifise amadirisha y' ivyuma ariko ibiyo. Mw' ishure hapanzemwo intebe z'abanyeshure zikozwe mu mbaho.

Ishure rifise inyubako zubakishijwe amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati y'ibumba amwe asize irangi ritukura ayandi ryirabura.

Mucumba c'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi mu mfuruka hari akabati gasize irangi risa n'ivu hejuru y'akabati hamanitse agakarito babikamwo ibikoresho imbere hari urubaho gwirabura.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye. Akatiye n'isima n'umusenyi. Amadirisha akoze mu vyuma ariko n'ibiyo. Risakaye n'amabati, abanyeshure bakeya bamaze kugera kw'shure mu mwambaro w'ishure.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hariko umukanda uca hagati ukitse usizeko irangi risa n'umuhondo ku ruhome inyuma hamanitseho urupapuro rwanditseho indome kuva kuri a kugera kuri ze ni ndome z'abagendana ubumuga bwo kutavuga.

kw' ishure ry'inyubako zubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati y'ibumba yirabura. Mu mbuga yaho hari ibiti bikuze biteye ku muzingi, harimwo umunyeshure ari mu mwambaro w'ishure

Ishure rifise inyubako igeretse rimwe, imbere y'amashure hari ubwugamo bufise inkingi zisize isima n'irangi ryera.

Ku kibaho gisa n'umuhondo hariko urupapuro rwera rumatishije n'uburembo bwirabura. Handitseko ivyigwa biteguriwe abanyeshure, bijanye n'ubwoko bw'ivu.

Ku nyubako igeretse rimwe ,yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima, hari akayira gashashemwo udutafari tw'isima, iruhande y'inyubako hari amabendera atatu ,ibendera imwe iri hagati ni iri gihugu c'Uburundi n'ayandi abiri ayikikije y'abafatanya bikorwa.

Inyubako y'ishure iteye igipande c'isima n'umusenyi ifise imiryango n'amadirisha y'ivyuma amadirisha, ariko ibiyo imiryanko n'amadirisha bisize irangi risa nicasi kibisi hari abanyeshure bari im imbere y'iyo ishuba.

Amashure menshi yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati atukura n'ayandi y'icatsi kibisi, haruguru yayo hari ikibuga kirimwo abanyeshure benshi cane bariko bakiniramwo.

Kukibaho c'ibimenyeshejwe gisa n'ivu hari urupapuro ruriko urutode rw'ivyirwa kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu n'ikiranga mwanya ca buri musi c'ukuva sambiri n'igice kugera sa kuma mi nimu.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, ku ruhome hamanitse igipapuro gisa n'umuhondo gishushanijeko ivyapa vy'imfashanyigisho yanditseko amazina yavyo mu gifaransa.

Ishure ryubatse n'amatafari aturiye ikatije isima n'umusenyi rifise amadirisha yibiyo imbere y'ishure hari ubwugamo bwubakishije inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu hirya hari imbuga ishae anjemwo umusenyi hariho umunyeshure, ariko aragendagenda hirya imbere y'amashure.

Ku kibaho c'ibimenyeshwa hamanitse indanga mwanya yerekana ibikorwa vya buri musi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera sambiri n'iminota mirongo ine n'itanu gushika sa kumi n'imwe.

Ubwogero n'ubwiherero vy'abanyeshure vyubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaye n'amabati imiryango y'ubwiherero ikoze mu mbaho size irangi risa n'icatsi kibisa.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe. Yubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi . Ubwugamo bw'imbere y'amasomero bushigikiwe n'inkingi zisize isima. Imbere y'amashure, har'ingazi ziduga mu nyubako yo hejuru zikikijwe n'ivyuma, bisize irangi ritukura birinda amasanganya.

Isomero rishaje cane, irangi ryari risize ku mpome ryaravungutse. Ikibaho gishushanijeho ibikoresho bikoreshwa mu buzima bwa misi yose, n'amazina yavyo yanditse mu congereza.

Kwishuri rifise amasomero yubakishije amatafari aturiye ikatije isima n'umusenyi asakaje amabati ashaje afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo kwirembo hari urugi rw'icuma rusize irangi risa n'icatsi kibisi.

Kwishure ry'inyubako zubakishije amatafari aturiye hakatiye n'isima n'umusenyi hasakaje amabati haruguru y'amashure hari ikibuga kirimwo abanyeshuri benshi bambaye umwambaro w'ishure bariko barakina.

Mw'isomero ry'ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere ku k ibaho i ruhande hari candiko gifasha abanyeshure guhwiga guharura mu gifaransa.

Kw'ishure ry'inyubako ziteye igipande, zisize irangi ryera ,isakaje amabati y'ibumba yirabura, ishure ryo ku ruhande rwo haruguru isakaje amabati asanzwe afise imiryango isa n'ubururu n'idirisha ry'ivyucuma risa n'ubururu.

Mwisomero ry'ibitabo risize irangi ryera ku mpome harimwo imeza n'intebe zisize irangi risa n'umuhondo zikikuje ubutaramuro bupanzemwo ibitabo vyinshi bitandukanye.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye, akatiye isima n'umusenyi, zisakaje amatigura, k'uruhande rwo haruguru hari imbuga irimwo ubwatsi n'amashurwe, muri ayo mashurwe hateretsemwo ikigega kiruhukiramo amazi y'imvura.

Mw'isomero ry'abana bimenyereza hari intebe nyinshi n'imeza nyinshi. Impome zisize irangi risa n'umuhondo. Rifise amadirisha y'ibiyo n'imiryango y'ibiyo n'ivyuma.

Mw'isomero inkome ziteye igipande c'isima n'umusenyi hari intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho ku ruhande rw'inyuma hariyo icibaho cirabura abanyeshure bigirako.

Mwisomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, rifise idirisha ry'ivyuma ririko ibiyo mwishure hari intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, hasi hashashe isima.

Isomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, hasi ihomye isima itukura, hejuru imanikishije ivyuma igasakaza amabati. Amadirisha n'imiryango ntibifunze. Idirisha rimwe baryubatsemwo igihome c'amabuye.

Kw'ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati, imbere y'ibiro vy'umuyobozi hari icuma giharura umuyagankuba, hari uruhome runini ruteye igipande c'isima isizeko irangi ryera.

Isomero ryubakishije amatafari y'isima n'idirisha rikozwe mu vyuma biriko ibiyo, ivyuma bisize irangi ry'icatsi kibisi, ku mpome harateye igipande c'isima n'umusenyi.

Kw'ishure iteye igipande cisima n'umusenyi hasi ikenyeje umukanda w'irangi ryirabura hejuru isize irangi risa n'umuhondo ku ruhomi inyuma hamanitse igipapuro kiriko amashua musho yerekana ubushuti yanditse mucongereza.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe yubatse mu matafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati mu bwugamo bw'inzu yo hasi hari abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bariko baratambuka haruguru yabo hari uwundi munyeshure ari mu mwambaro w'ishure yambaye n'umupira w'imbeho.

Kw' ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati; iruhande yaryo hari imbuga ishashemwo udutafari tw'isima. Ku ruhome rw'ishure hari kibaho canditseko ivyivugo vy'abanyeshure

Ubwiherero bw'ishure bwubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi asize irangi ryera, imiryango ikozwe n'ivyuma isize irangi risa n'ubururu imbere y'ubwiherero hahora amazi ariko ntamarobine akihari.

ku ruhome rw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, hamanitseho igipapuro gisa n'umuhondo kiriko ibishusho mfashanyigisho, bigishirizako igifaransa abanyeshure bo mu mashure matoyi.

Ku ruhome rw'ishure ryubatse n'amatafari aturiye akaziye n'isima n'umucanga, hamanitse urupapuro rwanditseko ivyivugo vy'ishure.

Ishure ry'inyubako yubakishije amatafari aturiye, akatije isima n'umusenyi, asakaje amabati y'ibumba mu mbuga y'iyishure hari urugo Ruquier ivyuma abana bakinira ko ,uru rugo rwubakishije ivyuma bisize irangi ry'ubururu, mu mbuga y'irishure hashanje umusenyi.

Ishure rifise urugo rwubakishije ibiti. Rifise amasomero yubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi. Asakaje amabati asa n'icatsi kibisi. Imiryanko y'amadirisha ikozwe mu vyuma.

Mu nzu y'ibitabo, Igisenge kibaratishije ihema ribamvye n' utubaho, hari agataramuro k'utwumba twinshi, gapansemwo ibitabo vyinshi cane.

K'w ishure ifise inyubako zisize amarangi yera, isakaye n'amabati y'ibumba. Imbere yayo hari ishure ryubatse n'amatafari aturiye akatiya n'isima n'umusenyi asakaje amabati asanzwe. Hirya yayo hari inyubako nshasha igeretse rimwe, yubatse mu matafari aturiye akatiye n'isima asakaje n'amabati asanzwe.

Ubwireherero bw'ishure wubaswe n'amabati iruhande yabwo hari ubwato bwo gukarabiramwo n'indobo iri mw amazi iruhande y'ubwo bukarabiro hari imodokari ihagazeho.

Ishure rifise urugo rwubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi. Kw'irembo hari igiti kinini, imbere mu rugo hari amashure yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Yubatse mu nyubako igeretse rimwe isakaje amabati.

Umupira w'abana bakinisha amaguru bawubanze mu kimwanya g'isa n'umuhondo. Bawubangishije umugozi batabuye ku mpuzu yaheze isa n'icatsi kibisi.

Ishure rifise amasomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi afise amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo imiryango igizwe n'ivyuma agasigwa irangi ryera asakaye n'amabati.

Mw' isomero ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho. Hasi hasize isima, inyuma hari ikibaho cirabura.

Amasomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'umuhondo.

Inyubako y'amashure igeretse rimwe ,yubakishije amatafari aturiye ,akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati ,imbere y'inyubako hari nkingi zisize irangi ryera, imbere y'amashure hari igiti kinini.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi har'ikibaho mwigisha yigishirizako guharura kuva kuri rimwe kugera kugihumbi abanyeshuri biwe.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hariko ingazi zikikijwe n'ivyuma birinda amasanganya risize irangi ritukura.

ishure nziza cane ya kaka hasi isize isima itukura ku mpome hasize irangi ryera hejuru hari igisenge cera harimwo n'intebe nziza zikoze mu mbaho z'abanyeshure

Mw' isomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu vyuma n'imbaho, hasi hasize isima.

Mwisomero risizisima hasi riteye igipande cisima n'umusenyi risize irangi gera maja hejuru ku mpome rikenyeje hasi irangi risanivu amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo n'imiryanko y'ivyuma iriko ibiyo harimwo dutebe duto duto tw'abanyeshure dukoze mu vyuma n'imbaho.

Mw' isomero ry'ishure ritoya, ku kibaho cirabura hari umunyeshure ariko arakora umwimenyerezo w'ibiharuro umwigisha yanditseho. Umwigisha yanditse uwo mwimenyerezo hejuru, umunyeshure adahamvya neza.

Ishure ry'akarorero rifise urugo rwubakishije amatafari aturiye ateye igipande c'isima n'umusenyi kw'irembo hafungishije imiryanko ikoze mu vyumba inyubako z'amashure zigeretse rimwe zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi afise amadirisha y'ivyuma, ariko nibiyo.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi. Asakaje amabati asa n'icatsi kibisi. Haruguru yayo mashure, har'imirima n'inyubako yo kwororeramwo inkwavu.

Mwishure rirererwamwo abana bimenyereza harimwo abana benshi n'abarezi babo babiri hejuru hamanitsemwo ibikinisho n'ibishusho bisa amaza ababana.

Ishure rifise urugo rwubakishije amabuye akatiye n'isima n'umusenyi, kw'irembo hugaje urugi rw'icuma rusize irangi risa n'ivu, harimwo inyubako zifise amabati atukura.

Kw'ishure ry'amasomero yubakishije amatafari aturiye akati ye n'isima n'umusenyi asakaje amabati. Mbere y'ayo mashure hari ikibuga giteyemwo ibiti gishinzemwo n'ibikinisho abanyeshure bakiniraho harimwo abanyeshuri benshi.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri ,yubakishije amatafari aturiye ,akatije isima n'umusenyi ,imbere y'amasomero ,hari ububwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma, zisize amarangi y'ubururu, isakaje amabati asanzwe ,hejuru ku mabati hamanitseyo antene y'urutaro.

Mu cumba bateguriramwo amafunguro y'abanyeshure, hepfo y'inkono hari utudirisha ku ruhome rwubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi, hirya y'inkono batekamwo hari akabati gapanzemwo amasorori baruriramwo.

Inyubako nyinshi z'ishure zihangikanye, zisakaje amabati y'ibumba hamwe atukura ayandi yirabura. Zubakishije amatafari aturiye akatije n'isima n'umusenyi. Imbere y' izi nyubako hari ubwugamo busakaje amabati, bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ritukura.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye nisima n'umusenyi. Imbere y'amasomero hari ubwugamo bushigikijwe n'inkingi zubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi.

Ishure bifise inyubako isize irangi risa n'umuhondo ikenyeje irangi risa n'ivu fise uguga mo bushigikiwe n'inkingi isize irangi risa n'ivu isakaje amabati asanzwe mu mbuga hateye amashurwa.

Mwisomero ryubakishije amatafari aturiye ateye igipande cisima n'umusenyi imbere hari ikibaho cirabura munsi yacu hari imeza ya mwigisha iteretseko umubumbe w'isi.

Ishure ry'inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati asanzwe, ubwugamo bw'imbere y'amasomero hari inkingi ziteye igipande c'isima n'umusenyi zisize irangi ryera, ku marembo hari umwango ukoze n'ivyuma bisize irangi ritukura, hariho ingazi ziduga hejuru z'ivyo.

Turi kw'ishure s'umwanya w'ivyirwa ishure rirafunze, ryubatse n'amatafari aturiye risakaye n'amabati rifise amadirisha y'ibiyo n'umuryango w'icuma.

Kw'shure, Abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure, bariko barakina mu kibuga bahetse n'amasakoshi, ari mw'ibikoresho vy'ishure. Bari ruhande y'idarapo vy'igihugu mu bikoresho vyinshi bitandukanye vy'ugukinisha abana.

Turi kwishure s’umwanya w'ivyigwa isomero rirafunze ryubatse n'amatafari aturiye isakaye n'amabati rifise amadirisha y'ibiyo n'urugi rw' icuma.

Hano ku nyubako rusangi yubakishije amatafari aturiye n'isima hamanitseho inzandiko zimenyeshwa abanyagihugu.

Hano turi mw'isomero umwigisha arikwigisha abana gusoma ijambo uwukene yaryanditse ku koibaho cirabura aricagagura mu majwi aryubatse.

Ishure rifise isomera yubakishije amatafari aturiye risakaje namabati rifise urugo rwubakishije nisenga zizitsinga. Abanyeshure bamaze gutonda bari imbere y'amashure yepfo yiryo shure bariko barahakora ibarabara.

Inyubako zubakishije amatafari katiye n'isima n'umusenyi size irangi rera ku mabati fise ryao n'amadirisha ya sa n'ubururu, imbere yazo hari ibendera zibiri.

mw'isomero yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho zirabyuye zirahagaze bariko bakora amasuku si mumwanya w'ivyigwa.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye, akaziye n'isima n'umusenyi, k'uruhome rw'imbere har'ikibaho canditseko urutonde rw'ibibazo bizakorwa kuva ku wa mbere itariki cumi na zitandatu, ukwezi kwa gatatu, bibiri na mirongo ibiri na gatandatu.

Inyuma y'inyubako y'ishure yubakishije amatafarahiye akatire y'insima n'umusenyi asakaje amabati hari ikibuga c'umupira w'amaboko gakoresha agaseke hariko hagenda agenda abanyeshure hepfo yang kok buga hari ibarabara rihagazemwo imodokari itwara abanyeshure.

Kw'ishure rifise inyubako zigeretse rimwe zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi zisakaje amabati. Ahaja kw' irembo hari akazu kubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ku gamamwo ujejwe umutekano w'ishure.

Kw'ishure rifise inyubako igeretse kabiri yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati, imbere yaho hatonze amamodokari menshi, n'umusi w'inama y'abavyeyi, abanyeshure nabo barindiririye hanze.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zitonze ku murongo zibiri zisakaje amabati y'ibumba yirabura, imwe isakaje amabati asanzwe asize irangi ritukura. Zose zubakishije amatafari akaziye n'isima n'umusenyi.

Ishure rifise inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi mu mbuga hashashe udutafari tw'isima hagati hari amabendera atatu hagati y'ayo mabendera hari iry'Uburundi

Ishure rifise inyubako sisakaje amabati y'ibumba imbere yazo hari ubwugamo rushigikiwe n'inkingi z'ivyuma size irangi ry'ubururu mu mbuga yira ishure hari urugo rugubatse n'ivyuma bisize irangi ry'ubururu rikikuje ibindi vyuma abana bakinira.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari bakatiye n'isima n'umusene inyubako yimwe risakaye ibanda isakaje amabati iyindi na yo isakaye mugongotembo na yo mwene isakaje amabati hino yayo kari idarapo ry'Uburundi.

Kw'ishure rifise inyubako iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera hejuru hasi risa n'ubururu ifise imiryango y'ivyuma isize irangi risa n'ivu biriko n'ibiyo.

Kwibarabara rishashemwo amabuye utambutse ikiraro rushikira kw'ishure ryisumbuye ifise urugo rwubakishije amatafare aturiye akatiye n'isima n'umusenyi kw'irembo hari urugi rw'icuma rusize irangi isau.

Umurima munini w'ingano ukikujwe n'ibiti vy'amavuka. Hirya bibibiti hari inyubako z'amashure zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye katije n'isima n'umusenyi harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho ku ruhome rw'imbere hari umuryango winjira mu yindi shure ku ruhande hari kibaho cirabura mu nsi 'ikibaho hari ubwato bwu gukarabiramu n'irobine.

Munsi y'ibiti biri mu mbuga y'ishure, abanyeshuri mu mwambaro w'ishure wera ku mapataro n'amajipo asa n'ubururu, bicaye mu ntebe zabo zikoze mu mbaho. Bariko bakurikirana ikiganiro bashikiririzwa hamwe muri rusange.

icumba cugukurikiraniramwo inyigisho z'ubuhinga wo gutumatumanako cubakishije amatafari ateye igipande c'isima n'umusenyi imanikishije ivyuma isakaje amabati

mumbuga y'ishure hashanje umusenyi hagati muri iyimbuga hashinzemwo igiti kimanitse k' ibendera y'uburundi hirya yayo hari inyubako z'amashure zubakishije amatafari aturiye katiye n'isima n'umusenyi sakaje amabati

inyubako y'ishure yubakishije amatafari aturiye iteye igipande cisima ku ruhande rwo hasi hasize irangi ryera sakaje amabati y'ibumba ifise amadirisha manini manini y'ibiyo.

Inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari ahiye, akatiye n'isima n'umusenyi, isakaje amabati. Imbere yayo, hari inyubako isanzwe, isakaje amabati iteye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera. Imbere yazo hari imbuga isanje mw'umusenyi iteye ko amashugwe akikuje.

kw'ishure rifise inyubako zibiri nshasha. Imwe igeretse rimwe, zubakishije amatafari aturiye akaziye n'isima n'umusenyi. Ifise imiryango y'ivyuma isize irangi g'icatsi kibisi.

Mw' isomero riteye igipande, igice co hasi gisize irangi risa n'ikiremve, igice co hejuru gisize irangi ryera. Ku ruhome rw'imbere ku kibaho handitseho ibibazo babajijwe mu cirwa co kugendesha imodokari.

Ishure rifise inyubako yubakishije amatafari ahiye akahatiye n'isima numusenyi imbere yayo hari bwugamo size isima hasi ubwugamo bushigikije inkingi zubakishije amatafari ahiye ateye igipande cisima n'umusenyi size irangi ryera.

Inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati imbere yayo hahagaze imodokari yirabura.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi risa n'umuhondo hejuru, hasi hasize irangi risa n'ubururu. Ifise imiryango y'ivyuma iriko ibiyo.

Kw'ishure hahagaze imodokari nyinshi cane. Habaye inama y'abavyeyi. Muri abo bavyeyi, harimwo umutegetsi uwumujejwe umutekano ahagaze iruhande y'imodokari y'iwe. Abanyeshure ntibize, bicaye haruguru y'izo modokari ku mabuye.

Inyubako y'ishure ryoisumbuye yubakishije amabuye kugera ahatangurira amadirisha ahandi hubatse n'amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi hejuru y'umu madirisha hateye igipande c'isima n'umusenyi asakaje amategura.

Isomero bigiramwo ikoranabuhanga ryubakishije amatafari ahiye akatse n'isima n'umusenyi hasi hasize isima harimwo intebe z'imbaho z'abanyeshuri n'inyegamo y'umwigisha.

Mw'ishure riteye igipandi c'isima n'umusenyi hejuru hasize iranga igera hasi hasize irangi risa n'ikiremve isakaje amabati ku kibaho handitseko ibibazo vyabajijwe mu cirwa co kugendesha imoow.

Ishure rifise inyubako zibiri, zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi imwe isakaye mugongotembo, isakaje amabati iyindi na yo isakaye ibanda imwe ikaba isakaje amabati.

Ishure ryisumbuye rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Imbere y'izi nyubako hari imbuga iteguye neza iteyemwo n'amashurwe, yubatsemwo icibutso c'ubumwe bw'abarundi.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye ateye igipande c'isima n'umusenyi isize irangi ryera. Ku nyubako yo hejuru, hejuru haranditse n'ibidome binini ko ari shure ryisumbuye ry'imyuga, rifise urugo rwubakishije amatafari, w'irembo hakinze umwango w'ivyuma.

Ishure rifise inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ku nkingi hasize isima hasizeko irangi ryera hasakaje amabati munsi y'ubwugamo bw'inyuma y'ishure hahagazemwo abanyeshuri.

ishure rifise inyubako yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi hari gice giteye igipande c'isima n'umusenyi gisizeko irangi ryera asakaje amabati y'ibumba

Ishure ry'inyubako zubakishije amatafari aturiye akati ye nisima n'umusenyi asakaje amabati. Hepfo y'urugo rw'ishure hubakishije amatafari aturiye akati ye n'isima, hariko hubakwa inyubako igeretse kane.

Inyubako igeretse kabiri, yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima, n'umusenyi, isakaje amabati, ku ruhande rw'imbere ifise ubwugamo, bufise inkingi z'ivyuma, zisize irangi risa n'ubururu, imbere y'iyi nyubako hateye ibiti, munsi y'ivyo biti hahagazeyo ama modokari, hino y'amodokari hari igiti kiriko ibendera ry'Uburundi.

Kw''ishure rifise inyubako igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere afise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ibyuma zisize irangi ry'ubururu isakaje amabati. Imbere yazo hatonze amamodokari hino y'amamodokari hari ibiti bashira ko amabendera kimwe n'ico kiriko ibendera ry'ubururundi.

Inyubako yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo asize irangi risa n'icatsi kibisi n'imiryango y'ivyuma isize irangi y'icatsi kibisi. Hasi hahomye isima.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye katiye n'isima n'umusenyi rifise umuryango w'icuma ukinguye usize irangi risa n'ivu ku gihome c'imbere hari ikibaho cirabura harimo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho hasi hasize isima.

Inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari aturiye, ikatije isima n'umusenyi; isakaje amabati, imbere yayo haca ibarabara, hahagazemwo imodokari isa n'ubururu.

Ishure rifise inyubako zubakishije amatafari akatiye n'isima n'umusenyi, hasakaje amabati. Mu mbuga zaho hateye ibiti vyinshi harubasemo icibutso c'ubumwe bw'abarundi iruhande yaco hari bendera y'uburundi.

Inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ku ruhome rw'inyuma hasize iryangi ryera isakaje amabati ifise umuringoti umanura amazi y'imvura.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ryera, ifise umuryango n'amadirisha vy'ivyuma bisize ubururu, ku madirisha hariko ibiyo, hasi hasize isima ishaje, imbere y'ishure hashashe amabuye. Hasi hakeneje umukanda w'irabura.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri. Yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Ifise ingaz'imbere ziduga mu nyubako zo hejuru. Hari abanyeshure bar'imbere y'ishure bataha.

Ku meza ya mwigisha haringwa igikombe cuku nw'amazi ikaramu agacamurongo k'imfuruka hari n'intebe ya mwigisha iteretse yegereye ku meza.

Kw'ishure ryisumbuye yubakishijwe amatafari aturiye rikatiye n'isima n'umusenyi asakaye n'amabati. Kw'irembo hahagaze imodokari nyinshi z'abavyeyi baje mu nama y'abana babo bigaho.

Mw'isomero ryubakishije amatafari aturiye akahatiye n'isima n'umusenyi, hapanzemwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho, imbere musi y'ikibaho cirabura hariyo imeza nini iriko intebe zitatu z'inyegamo, iyi meza ishasheko igitambaro gisa n'ubururu.

Ishure rigeretse kabiri, ryubakishije amatafari aturiye rikatije n'isima n'umusenyi . Ifise amadirisha y'ibiyo; haruguru y'ishure hahagaze imodokari; inyuma y'ishure hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Isomero teye igipande c'isima n'umusenyi risize icatsi kibisi hasi igice co hejuru hagasiga irangi ryera rifise idirisha ry'ivyuma ririko ibiyo mwigisha ahagaze imbere abanyenshure mumwambaro w'ishure mwo amashati yera amajipo n'amapataro y'ubururu baricaye mu ntebe bakurikira ivyo mwigisha abaganda.

Isomero ririmwo intebe z'abanyeshure, hasi risize isima, ku mpome risize irangi ryera, rifise amadirisha y'ibiyo, bifise imiryango iriko ibiyo amaja hejuru, ikiyo kimwe co ku muryango umwe caramenetse.

Mwisomero risize irangi ryera ku mpome ku ruhande rwimbere hari ikibaho cirabura canditseko urutonde rw'ibibazo bazokora n'amatariki bazobikorera.

Isomero riteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi risa n'umuhondo, hejuru hasize irangi ryera, hasi hahomye isima, harimwo ikibaho cirabura, musi y'ikibaho hari akameza gatukura.

Isomero ryubatse n'amatafari ahiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi. Idirisha ryaramenetse ryose. Umuryango urapfunguye, uravye mw' idirisha ubona ibibaho vyirabura bitatu imbere.

Inyubako zibiri z'amashure zubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi. Igice co hejuru c'inyubako gisize isima kw'irangi ryera, zisakaje amabati. Hagati y'izi nyubako hari imbuga iteyemwo ubwatsi.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye akatije n'isima n'umusenyi imbere ku ruhome hari ikibaho cirabura canditse ko ibibazo vyabajijwe abanyeshuri.

Ishure ry'inyubako nziza cane igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati, imbere y'ishure hari igiti ciza giteyeho iruhande y'igiti kimanitseko idarapo ry'igihugu, hino yaho hahagaze umunyeshure umwe ari mu mwambaro w'ishure.

Amashure yubakishije amatafari aturiye akatiye, n'isima n'umusenyi, imbere yayo hari idarapo ry'Uburundi, hirya yayo hari inyubako y'amashure igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo gisize irangi ryera harimwo ubutaramuro bupanzemwo ibitabo bukoze muvyuma isize irangi risa n'ubururu, hino yabwo hari imeza irikumwe n'intebe y'inyegamo.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe yubatse mu matafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati mu bwugamo bw'inzu yo hasi hari abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure bariko baratambuka haruguru yabo hari uwundi munyeshure ari mu mwambaro w'ishure yambaye n'umupira w'imbeho.

Kw'ishure ry'inyubako zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima inyubako imwe isakaje amabati y'ibumba yirabura iyindi isakaje amabati asanzwe. Urugo rwubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Kw'ishure rifise inyubako zibiri zitandukanye imwe hepfo iyindi haruguru. Iyo hepfo yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaye n'amabati y'ibumba. Iyo haruguru yubatse igeretse rimwe yubakishije amatafari n'isima n'umusenyi.

Mwishure ryubakeshije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi ifise amadirisha y'ibyuma ariko n'ibiyo intebe z'imbaho bazibyuye zirashinze bariko bakora amasuku.

Mw' isomero yubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi, imbere hari ikibaho cirabura canditseko imyimenyerezo y'ibiharuro, munsi y'ikibaho hateretse intebe iri kumwe n'imeza. Hasi hasize isima ishaje.

Ku nyubako y'ishure yitiriwe umweranda pawulo igeretse kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima isakaye n'amabati amadirisha akozwe mu vyuma akaba ariko ibiyo imiryanko isize irangi y'ubururu n'amadirisha ku vyuma hasize irangi ry'ubururu.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye akatije n'isima n'umucanga asakaje n'amabati amadirisha n'imiryango asize irangi ry'ubururu, amadirisha ariko ibiyo.

Mw'isomero yubakishije amatafari aturiye, akatie n'isima n'umusenyi. Ku kibaho cirabura handitse urutonde rw'ivyigwa vya buri munsi, kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu kuva mu gitondo kugera ku mugoroba. Munsi y'ikibaho hateretse intebe ya mwigisha.

Amashure yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo hasi harateye igipande c'isima n'umusenyi gisizeho irangi ryera.

mw' isomero yubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi ku ruhome hasize irangi risa n'umuhondo ku kibaho cirabura handitseko ibibazo vy'abanyeshuri rigizwe n'ibibazo bine

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, risize irangi ryera, rifise ubwugamo bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ry'ubururu, risakaje amabati.

Kwibarabara rya kaburimbo, hari ishure rifise urugo ninyubako z'amashure vyubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umusenyi, amashure asakaje amabati y'ibumba ayandi amabati asanzwe, harimo abanyeshuri bicaye mu mbuga y'ishure.

Mu kigo c'ishure cubakishije amatafari ahiye ateye igipande c'isima n'umusenyi size irangi ryera hari umunyeshure yamaze gushika, ariko ahagarika ikinga ryiwe musi y'igiti kiri hafi y'amarembo ku marembo hari urugi rw'icuma rusize irangi risaniye.

Ishure rifise inyubako nziza cane zisakaje amabati, zigeretse kabiri zisize irangi ryera. Zifise amadirisha y'ibiyo n'imiryango y'ivyuma.

Amasomero y'ishure yubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi, asakaje amabati . Ubwugamo bw'imbere y'amashure bushigikiwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi risa n'ubururu.

Isomero ryagutse rifise n'idirisha rinini ryubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Idirisha rikozwe n'ivyuma, hariko n'ibiyo. Ibiyo bibiri vy'iryo dirisha vyaramenetse.

Amashure yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Muruhande rwo hasi hateye umukanda usize irangi risa n'ivu. Ku madirisha hasize akarangi kera kazinguriza amadirisha, akozwe n'ivyuma bisize irangi risa n'icatsi kibisi hariko n'ibiyo.

Kw'ishure ry'inyubako zigeretse rimwe zisakaje amabati asanzwe zubakishije amatafari aturiye akatije n'isima n'umusenyi kw'irembo hahagaze imodokari nyinshi cane z'abavyeyi baje mu nama ma ry'abanyensha.

Mu kigo c'ishure yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi afise amadirisha y'ibiyo mu mbuga y'ishure hari utuyira dushashemwo udutafari ahiye harabonekayo utuzu dusakaye n'ivyatsi.

Kw'ishure ryubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaye n'amabati y'ibumba ashaje, hirya yayo hubatse inyubako y'amashure mashasha yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, asakaye n'amabati asanzwe.

Ku marembo y'ishure afise urugo rwubakishije amatafari aturiye ,akatiye n'isima n'umusenyi, hahagaze uwujejwe umutekano w'ishure , hahagaze bisi zibiri zizanye abanyeshure, imbere mu rugo hariyo inzu isize irangi risa n'catsi kibisi.

Kw'ishuri ryubakishije amatafari aturiye akatije isima n'umucanga. Hari ubwugamo bushigikiwe n'inkingi zihomye isima, zisize irangi ry'ubururu. Amadirisha ariko ivyuma n'ibiyo.

Inzu y'ubwiherero bw'abanyeshure yubatsishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati y'ibumba imbere ku bwiherero hari amazi n'ubwato bwo gukarabiramwo.

Ishure ryubatse rigeretse rimwe, ryubatse mu matafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Mu mbuga y'ishure hatonze abanyeshure. Urugo rwubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa gisize irangi ryera ku mpome, gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo. Abanyeshuri barimwo umubikira, bicaye mu ntebe z'ivyuma zifise imido itukura.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Hejuru hari umukanda wera uca hejuru y'amadirisha, risakaje amabati y'ibumba ku ruhande haramenaguritse. Ifiseho itara inyuma.

Amashure yubakishije amatafari aturiye, akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati y'ibumba. Hari umuvyeyi aje kw'iryo shure gusaba imbabazi, w'umwana yasivye ishure.

Ishure ry'inyubako z'amatafari aturiye akatiriye n'isima n'umusenyi ,asakaje amabati y'ibumba n'iyindi nyubako imwe isakaje amabati asanzwe ,hino yayo har' imbuga irimwo idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Inyubako z'ishure zifise urugo rubakishije amatafara ahiye akaziye n'umusenyi n'isima hateyemo ibiti indani bitonze ku murongo hari imodoka iruhande zihagaze ku ibarabara zibiri zera zifise ibara ry'ubururu hari n'abantu bariko baragenda.

Ishure rifise inyubako igeretse rimwe, yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, risakaje amabati, imbere y'ishure hateye amashurwi hateye n'igiti hari abanyeshure bahagaze e imbere y'ishube bari mu mwambaro w’ishure.

Munzu y'akavuna musase y'ishure isize irangi ryera ku mpome, yanditse ko ivyandiko imbere no ku ruhande, ifise umuryango ukingije ivyuma isize irangi ryera. Hahagaze abanyeshure babiri baje kugura ico gufungura.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri isakaje amabati yubakishije amatafari aturiye akatiye umutsima n'umusenge mfise amadirisha y'ibiyo n'imiryanko y'ivyuma asize ubururu.

Kw 'ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha rifise urugo rwubakishije amatafari ruteye igipande rusize irangi ryera ku muheto uri kw'irembo handiseko izina ry'ishure harabonekamwo inyubako z'amasomero zubakishije amatafari aturiye akatuye n'isima isakaje amabati.

Ishure risakaye n'amabati atukura, riteye igipande. Risize irangi ry'umuhondo ku mpome, rifise imiryango y'ivyuma. Mu mbuga y'iryo shure hateye ubwatsi, harimwo n'impene iriko irarisha.

Kw'ishure rifise inyubako zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati n'iyindi nyubako igeretse kabiri na yo nyene yubakishije amatafari aturiye akatiye isima n'umusenyi h agaze imodokari yunguruza abanyeshuri.

Amashure ateye igipande c'isima n'umusenyi, asize irangi risa n'umuhondo, asakaye n'amabati atukura, imbere y'ayo mashure hari ibiti biteye, mu mbuga y'ishure harimwo n'impene iriko irarisha.

Amashure yubatse ageretse kabiri asize irangi ryera imiryango y'ivyuma n'amadirisha y'ivyuma n'ibiyo imbere y'ayamashure hari ikibuga c'umupira w'amaboko n'abanyeshure n'umwigisha, ariko abigisha gukina uwo mupira w'amaboko.

Ishure rifise inyubako zobakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi imwe irageretse rimwe zisakaje amabati iyo hino mbere yayo hari imbuga haruguru yayo hateye amashuri iimbuga ishanjemwo umusenge.

Isomero ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, rifise umuryango usa n'ubururu w'icuma, ku muryango hamanitse urutonde rw'abanyeshure bigira muri iri somero.

Isomero yubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi hasi hasize isima hejuru hari igisenge caraviriwe uruhande rumwe rwarirabuye harimwo intebe z'abanyeshure zikoze mu mbaho.

Imbere y'amashure yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima r'umusenyi afise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hari umwigisha ariko aragenda kuramutsa abandi bari hirya imbere yiwe.

Kukibaho c'isomero ryubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi handitseho ikiranga mwanya c'ibibazo bizokorwa mur'inosomero kuva k'uwagatanu kugera k'uwakabiri w'iyind'indwi.

Ishure ry'inyubako igeretse kabiri ryubakishije amatafari aturiye akatiye b'isima n'umusenyi risakaje amabati. Imbere y'ishure har'imodokari y'umuyobozi.

Kw'ishure ryisumbuye bafise inyubako igeretse erimwe y'uburaro yubakishije amatafari aturiye akatiye nsize n'irangi ry'umuhondo ku mpande abanyeshure bameshe impue zu zabo zanikiye ku migozi.

Ishure rigeretse ryubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenge rifise imiryango y'ivyuma size iranga iritukura amadirisha afise ivyuma size iranga iritukura, ariko ni be iyo imbere y'amasomero hari ubwogamo bushigikiwe n'inkingi zubatse n'amatafahe.

Mucumba c'amanama kinini gifise amatara menshi gisize irangi ryera kumpome hari abanyeshuri bicaye kuntebe bakurikirana abandi bantu bicaye imbere baje kubaha ikiganiro.

Mw'ishure bigishirizamwo kubarira hasi hashashe udutafari ku mpome hasize irangi iryera harimwo ivyarahandi vyinshi harimwo n'abanyeshure batatu umwe wese ku carahandi ciwe baria ko biga gushona.

Ubwiherero bw'ishure bwubakishije kandi busakaje amabati iruhande yabwo hari indobo irimwo amazi k'ubwato bwo gukarabiramo. Hari imodokari iri hino y'ububwiherero.

Amashure asakaje amabati atukura, asize irangi ryera ku mpome, hasi akenyeje irangi ryirabura, imbere y'amashure hahagaze imodokari y'umuyobozi, amaja ku marembo hari idarapo ry'igihugu, mu mbuga y'ayo mashure hari ibiti vyinshi bikuze, kimwe cubakiye urubumbiro rw'isima.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi imbere yayo hari ubwugamo bufise inkingi z'amatafari aturiye akatiye nisima n'umusenyi amadirisha agizwe ni ivyuma biriko ibiyo.

Isomero ryubakishije amatafari ahiye, riteye igipande c'isima n'umusenyi, isize irangi ryera, kukibaho kiri k'uruhome rw'imbere cirabura, handitseho ivyigwa vyo gutumatumanako.

Kw'ishure ririko inyubako isanzwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati, ku ruhande rwo hirya hariyo iyindi nyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima.

Ishure ryubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. risakaje amabati atukura. Hari utuyira dusakaje amabati, hari abana babiri bari muri utwo tuyira.

ishure rifise inyubako zitatu zitandukanye iya mbere yubakishije amatafari aturiye ateye igipande irasize irangi ryera isakaje amabati iya kabiri yubakishije amatafari aturiye akatiye isakaje amabati iya gatatu yubatswe igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye isakaye n'amabati

kw' ishure rifise inyubako nshasha zubakishije amatafari ahiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati inyuma yayo haraboneka akadirisha n'ivyuma kariko ibiyo munsi hari imyanda yasigaye ku bikoresho vyubase aya mashuri

Kw'ibombo ry'ishure har'umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ariko arakaraba. Hirya yiwe har'abandi banyeshure b'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure bariko baraganira bahagaze imbere y'amasomero.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri isize irangi risa n'umuhondo ku mpome ifise inkingi zisize isima zishigikiye ubwugamo bw'imbere y'amasomero zisize irangi risa n'ikiremve.

Kw'ishure ry'abanyamahanga ryubakishije amatafari aturiye akatije n'isima n'umusenyi, afise amadirisha n'imiryango y'ivyuma, amadirisha ariko ibiyo. Nya mashure asakaje amabati asize icatsi kibisi.

Isomero ryubakishije amatavari aturiye akatije isima n'umusenyi ifise umuryango w'icuma usize irangi risa n'ivu ifise idirisha ry'icuma ririko ibiyo.

Ishure ry'inyubako zitatu zibiri zisanzwe zubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi asakaje amabati iyindi imwe igeretse rimwe yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi isakaje amabati.

Turi mw'isomero, nta banyeshure barazamwo, habonekamwo intebe z'ishure, ikibaho cirabura. Rino somero ryubakishijwe amatafari aturiye, rifisemwo nigisenge.

Tur'imbere y'inyubako y'ishure igeretse kabiri, zibiri zo hejuru zifise abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure usa, imwe yo hasi nayo iriko abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure wisa.

Turi kw'ishure igizwe n'inyubako igeretse kabiri inyubako zibira izo hejuru imbere yazo hatonze abanyeshure bari mu mwambaro w'ishure isa n'ubururu nigera munyubako yo hasi, naho haratonze abanyeshure nyene na bo bambaye umwambara w'ishure ugitswa n'irangi ryera n'irisa n'ivu.

Turi ku gasozi keza, hari ikirere ciza, nta mvura, hari izuba ritari ryinshi cane, hari abanyeshure batatu bari m'umwambaro w'ishure bariko baruhukiraho bafatiraho n'udufoto, umwe arahagaze, babiri baricaye.

Hano turi mw'idandarizo ry'ibifungurwa ry'ishure, imbere yaryo hari abakenyezi babiri bariko baragura. Iryo dandarizo risize amarangi y'umuhondo imbere ku ruhande hasize irangi ryera handitseko amata meza.

Hari inzu nini yubakeshije amabuye n'amatafari ahiye ifise imiryango itatu y'inzugi z'ivyuma usize amarangi y'ubururu, amagirisha yayo akozwe n'ibiyo imbere yayo harasize ze isima hirya yaho hateye ibiti.

Hano k’ubwinjiriro bw'inzubu z'ubucuruzi zububatse n'amatafari aturiye ububwinjiriro busakaye n'amabati bufise inkingi z'ivyuma zisizirangi risa n'umuhondo, hari isuku kuko hari umuvu utwara amazi nta tege hanitse impuzu nyinshi zitandukanye zicururizwaho.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa cubakishije amatafari aturiye ateye igipande c'isima n'umusenyi yasize irangi risa n'icatsi hatonzemwo ivyuma vyinshi n'abanyeshuri babiri.

Kwishure munsi mukuru w'abagendano bumuga habaye ibirori vy'ugushigikira abanyeshure biga kur'ijyoshure bagendano bumuga baje baherekejwe n'umubikira.

Icumba bigiramwo umwuga wo gushona harimwo abanyeshuri batatu bambaye masarubeti asa n'ubururu umwe yicaye kucara handi ariko arashona abandi babiri bari nyuma yiwe bakurikira ko abikora

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, abanyeshure bicaye ku ntebe zengurutse muri iki cumba, imbere yabo hari abandi banyeshure babiri bariko bashikiriza igikorwa bakoze.

Umukobwa w'umukera rugendo ari kumwe n'umwereka bahagaze mw'ishamba bariko baraba kure mumuyobora aramwerekesha urutoke mu mukobwa na we, ariko arabira mataro bindi.

Musi y'ibiti hicaye abahinga bo gukora no gusiga amarangi, bari mu mwambaro w'akazi usa n'ubururu, hirya yabo hari umugabo ari mw'ikoti ryirabura aje kugura amarangi.

Ku nyubako y'ubushakashatsi yubakishije amatafari atukura akatiye n'isima n'umusenyi. Ifise idirisha rinini ry'ivyuma risize irangi risa n'umunyota. Hariko nibirahure.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa gisize irangi ryera ku mpome, bifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, hicayemo abanyeshure bariko bakurikirana ivyigwa.

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, gisize irangi gera ku mpome hari intebe z'inyegamo. Rifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo, imbere y'abanyeshure bicaye mu ntebe bariko bandika ivyo umwigisha ariko abereka abifashijwe n'uwundi munyeshure.

Inyubako z'ishure nshasha zubakishije amatafari aturiye akati ye n'isima n'umusenyi fise amadirisha n'imiryango y'ivyuma ku madirisha hariko ibiyo izinyubako zisakaje amabati atukura imbere y'inyubako hari imbuga iteyemwo ubwatsi harimwo n'ibiti vy'idarapo bitatu ico hagati kimanitse ko idarapo ry'Uburundi.

Munzu bigishirizamo ubuhinga bwo gukwirakwiza amazi mu banyagihugu, kukibaho imbere hamanitseho imiringoti baterateranije yirabura yerekana inzira amazi acamwo

Mu cumba c'ubufundi cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo icuma cakwamye. Umufundi yambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu ariko aragerageza kugikora.

mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa cubakishije amatafari aturiye ateye igipande c'isima n'umusenyi asize irangi bisa n'umuhondo isakaje amabati amanikishije ivyuma bitukura

Mu nzu y'ibarizo yubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, ifise umuryango ugizwe n'urugi rw'ivyuma asize irangi ry'ubururu, harimwo ababaji babiri, batanguye gukora intebe z'inyegamo.

Kw'ishure ry'abakuze biga ubuhinga. Munsi y'igiti, abanyeshure bari mu mwambaro ubaranga usa n'ubururu. Bari ku meza bategura amarangi, uko bayakora n'uko bayasiga.

mw' isandugu y'imfunguruzo zo gufungura imodokari harimwo imfunguzo nyinshi z'ubwoko butandukanyi zimwe zifise ibirindi vy'iprasitike n'izindi zitagira iprasitike ku birindi harimwo n'udufunguzo tw'udukopo

Mu cumba co gukurikiraniramwo ivyigwa hari umwigisha imbere ariko arasigurira abanyeshure biwe, abanyeshure nabo bari mu mwambaro w'akazi bakurikira kuri mudasobwa zabo.

mu cumba c'ubuhinga bwo gukora imodokari isize irangi ryera harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu bamanitse imodokari ku cuma kiyiteruye

Mu cumba bigishirizamwo gukata no guteranya ivyuma hariko hakoreramwo abanyeshure bari mu mwambaro w'akazi rusa n'icasi kibisi bambaye n'inkofero zibakingira amasanganya.

Mucumba bigiramwo gukata n'uguteranya ivyuma cubakishije amatafarahiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo abanyeshure babiri umwe arunamye, ariko arakata icuma akoresheje ingasiro uwundi ahagaze hirya yiwe, ariko aramwitegereza harimwo imyango bamaze gukora.

Mu cumba c'i baziro cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo abanyeshure biga ku baza bari mu mwambaro w'akazi bambaye no dufuka munwa twera bariko biga gukora udutebe dutoduto.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafarahi iyikaziye n'umusenyi nisima ifite icumba c'ishure giteye igipande gisize iranga ryera mu ishuri hicayemo abanyeshuri imbere yabo hari imeza zikoze mu byuma n'imbaho n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho ku ruhande rw'imbere hari umwarimu ariko arabigisha.

Icumba c isomero ryo kubarira, abanyeshure mu mwambaro w'ishure ubaranga bari mbere y'ivyarahandi vyabo. Inyuma yabo hari akabati. Ku mpome z' iri shure hateye igipande, hasize n'irangi ry'umuhondo.

Mucumba c'ugusudira cubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, har'abanyeshure biga umwuga wo gusudira babiri bari mumwambaro w'akazi usa n'ubururu.

Mw' ishure ry'ubuhinga abanyeshure babiri bicaye kuri mudasobwa zabo, bariko bategura inyubako y'isengero ibereye bagiye kuzokubaka uko yoba isa.

Mu kigo c'ubushakashatsi ku vyo uburimyi mu cumba c'igeragerezo ry'imbuto harimwo imbuto z'ibiraya hari umufundi ari mu mwambaro w'akazi ambaye agakofero ku kera afise n'icuma gipima ubushuhi.

Mu cumba co gukoreramwo ama moteri, harimwo abanyeshure batatu bari mu mwambaro w'akazi usa n'ubururu bafise imfunguzo. Bari ku moteri bariko barapfunga.

Mu cumba gitangigwamo ivyigwa cubatse n'amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi harimwo abantu benshi baje kurorera aho umunyeshure yerekana ibikorwa vyiwe vyo kurangiza amashure ya kaminuza imbere yabo bantu hicaye abayobozi b'ico gikogwa.

Mu cumba co gukoreramwo imodokari gisize irangi ryera hejuru igice co hasi hasize irangi ryirabura harimwo imodokari y'irangi ritukura harimwo n'abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi bari ko boza ivyuma vyiyo modokali.

Mu cumba c'umurwayi muganga ari gukurikirana abanyeshure bimenyereza umwuga wo kuvura ,bari kumwe n'umurwayi bariko bavura, inyuma yaba banyeshure hari utumeza tujako imiti.

Icumba kinini co gukurikiraniramwo ivyigwa. Gisize irangi ryera ku mpome, amadirisha manini, agizwe n'ibiyo. Kirimwo amatara menshi, ni mu mugoroba amatara aracanye. Aanyeshuri biga ku mugoroba bamaze gushika mw'ishure.

Mucumba hakurikiraniramwo ivyigwa ku mpome hasize irangi ryera hejuru hari icuma gitanga akayaga hari abanyeshure bariko basubiramwo ivyigwa bize.

Mucumba bigiramo ubufundi bw'umuyaga nkuba, harimwo abanyeshuri bari mu mwambaro w'akazi usa n'ubururu, harimwo n'abaje kubagendera bahagaze imbere yabo bakurikira ivyo abanyeshure babasigurira mu vyo bakora, iyi cumba cubakishije amatafari aturiye akatije nisima n'umusenyi.

Mu cumba c'isomero giteye igipande c'isima n'umusenyi, impome zisize irangi risa n'ubururu, ifise amadirisha y'ivyuma ariko n'ibiyo. Murico cumba hariyo abanyeshure n'ivyuma vy'ubuhinga bwo gufata amasanamu no kuryohora amajwi.

Mu nyubako yagutse isize irangi ryera ku mpome no kugisenge, hakoraniye abanyeshure mu nama. Umunyeshure w'umwigeme mu mwambaro utukura ariko ashikiriza iciyumviro ciwe.

Kw'ishure ry'imyuga abanyeshure bari mu mwambaro w'amataburiya asa n'ubururu bari mu cumba bakoreramwo ivyuma babiri bafashe icuma bari ko bafatisha ikindi kugira bagikate.

Icumba co gukurikiraniramwo ivyigwa, gisize irangi ryera ku mpome, hari abanyeshure bicaye mu ntebe z'ishure bakurikirana umwigisha ari imbere, abasigurira ivyigwa.

Mucumba co gukurikiraniramwo ivyigwa size irangi gera ku mpome bifise amadirisha y'ibyuma ariko ibiyo n'imiryango y'ibyuma ariko ibiyo mwigisha ahagaze imbere akurikirana abanyeshure abanyeshure mu ntebe n'imeza yumwe umwe bariko bakora Ikibazo.

Mu cumba bigishirizamwo guteka, harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi wera, bambaye n'udukofero twera. Bari imbere y'ibikoresho bakoresha mu guteka.

Icumba c'ugukata no guteranya ivyuma. Harimwo akabati gafise ububiko bwinshi, abanyeshuri bigiramwo, bafise imisumeno ikata icuma ,bariko barakata ibipande vy'ibati.

Mu cumba co gutangiramwo ivyigwa. Imbere y'abayobozi b'ibikorwa, abanyeshuri bane bari imbere ku kibaho basobanura ibikorwa bakoze, abandi banyeshure bari inyuma y'abayobozi b'ibikorwa bakurikira ivyo abo banyeshure bandi bariko barasigura.

Mu cumba gitangirwamwo ivyigwa. Imbere y'abanyeshure bicaye ku ntebe, hahagaze umwigisha ariko abasigurira ivyigwa yamuritse ku gitambaro cera kiri ku ruhome.

Mucumba c'ibaziro cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi gifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo harimwo amameza bateraniriza ko imbaho babaje.

Mucumba co gukurikiraniramwo inyigisho abanyeshuri baricaye mu ntebe zabo imbere yabo hari abagabo babiri n'umukenyezi umwe baremesheje ikiganiro.

Ikibuga c'umupira w'amaboko wahuje imigwi ibiri, umugwi wa bambaye imyambaro itukura, n'uwo bambaye imyambaro yera. Hepfo hari kibuga c'umupira w'amaboko nyene, hahagazemwo abarorezi, hepfo hari inyubako y'amashure.

Mw' ishure yo gukurikiraniramwo ivyigwa; imbere hari abanyeshure babiri bariko bashikiriza igikorwa cabo. Abayobozi b'ico gikorwa bicaye begereye aba banyeshure.

mu ngoro y'amakoraniro kumameza akoze mu vyuma n'imbaho mu ntebe z'inyegamo abatumire barakurikira ikiganiro categuwe mu nama karishabwenge

Mw'ishure ry'ubuhinga imbere y'imeza iriko ibikoresho vyinshi bitandukanye bikoresha umuyaga vuba yicaye abanyeshure mukamwemwe kenshi bariko basigura ibuhinga bize muri iryo shuro.

Abanyeshure biga kuvura mu mwambaro w'akazi, n'udukofero twera n'udufukamunwa cokimwe na mwigisha wabo, bahagaze hejuru y'igishusho mfashanyigisho ariko abigishirizako.

Mu cumba c'ugukata no guteranya ivyuma, harimwo abagabo babiri bari mu mwambaro w'akazi , umwe usa n'ivu uwundi wirabura. Bambaye n'amarori yo gukingira amaso ; bariko barasudira.

Mu nyubako bigiramwo ubuhinga bw'umuyagankuba, yubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi. Harimwo abanyeshure batanu bambaye umwambaro wo kubakingira amasanganya. Bafise intsinga n'amatara imbere yabo ku meza.

mu cumba c'ugukata no guteranirizamwo ivyuma cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi n'idirisha rikoze mu vyuma rifise ibiyo harimwo intebe y'urubaho harimwo n'umunyeshure afashe icuma c'ugukata imihiro kw' itiyo

Mu cumba cigishirizwamwo isaramara, cubakishije amatafari aturiye akatiye n'isima n'umusenyi, abanyeshuri bari mu mwambaro w'akazi usa n'ubururu bambaye udutambaro tw'udufukamunwa bariko bateranya utumeza.

Mw'isomero ry'imyuga, abanyeshure mu mwambaro ubaranga usa n'ubururu, imbere y'amameza bakorerako, umwe wese afise ibirato yakoze, bariko barabiteranya.

Ibarabara rija kw'ishure ririmwo umusenyi, rishinzeko inkingi z'isima. Hepfo yaryo hari ikibuga, hepfo y'iki kibuga kirimwo ivyasi hari abanyeshure batonzeho.